Garabu packatu garab bu yaram bui meti ibuprofen, bu bu ah bui am aiiy binda binda yu honhu melni safara, pur yaram bui meti, am aiiy binda binda.

Palatu palatu xana pizza bu am ay yapa si kawam defareh ko fooren tamate legum.

Jigeen ju taxaw sol róbbu bu ñuul ci kaw róbbu bi am na ay péér ay kuwafiir bu oór loxo bu guddu sol cèèn tèg bag taxaw ci ganaw maraj bu doomi tahal ak sokola.

Njaari daali gorre yu njull, buu halah kaweh, am tuti am tuti buum chi kanam bungh koi tarkeh, tehgeh chi kaw kaaroh, chi ganaw daalah yii aiiy karton bu jaw, ak bu njull, bu jaw ak bu wekh.

Kepor kai yei kawarri gegen bu worr tegeh si kog table xonxo bu sokola kepokai bi yak yu barre tegeh si kanam.

Jaru baram kalis ak oór bu ñii jaxase, xala yatu tutti, tegeh ci morso bu wèèx.

I karton ngi camera bu blue ak bu weih am i binda binda nyu blue ak bu weih.

Ab nataalu yon neh kaye halis, western union. Ku jaw ak bu ñuul am ay binda, binda yu jaw ak bu ñuul.

Major bu jigeen bu Banjul Rohey Malick Lowe taxaw sol mbubu bu chocola taka mask mogi sol ay ferr ay micro neka si kanam naari goor neka si sa ndeyejorr ak bena jigeen sisa cxamun.

Arr neetali gerin Gambie Gambia am kooi si suuf xonxu ay hoop yu raay ak ay binda binda yu bulo.

Goor ak jigéen bu sol yere traditionale jigéen bi sol mbubu dagit ak sipa taka musurr goor bi sol xaftan bu cxaw.

Ay nit ñu bolo ci ron bouye, toog ci kaw ay togu. Naari derr yu weeh yu tahaw góor bu sol mbub bu honku, toog chi kaw ay togu di wah.

Khale bu jigenn bu tog letu karawm bi nyari poff, defsi ai perr si chati kawar b, perr yu bule, khonkhu ak weex.

Butehli seww bu garabi vitamin seh, vitamin seh garab ohrance bu ohrance, am couberre bu ohrance, bindue yu wekh ak honhu ak bleu.

Jaarou lokhor bu am aiiy crystal yu melni diamant bu reiyy, chi kanam ak aiiy diamant yu ndaw wa ndaw, tehgeh chi kaw karton bu njull, karton bu njull tehgeh chi kaw taabul bu wekh, jaarou halis.

Jigeen bu taxaw , sol mbuba bu nyul , jel lokho chamonnyam bi , sanni ko , si natalu bunge binda bena yonni deka , buy dem si yonni deka.

Njehtu haleh yui jangue beh jehal, njaaru gorre, benah gigain, ku neka chi cha chaamongh am aiiy bonah bonah chi uniform bu jaw bii, sow mbubu bu ron bu njull cha ron, kuneka cii sa ndeyjorr am aiiy binda binda ku neh haleh bu gigain bii neka chi digah.

Neegu defaru kai luwa bi si birr neeg bi am ay togu ak ey tabul togu yu chocola ak toyu tabul yu chocola ak ay togu yu xonxo si kaw am ay bunta xana ak bu weex.

Jigen bu tok sol dagit bu nyul ak mbubaa bu nyul, bu am ai rass bu yatu si mbubaa bii, tog si togu bu orange, def kawar ak defi makiyeh.

Gigain ju waneh ganaw bott dom teyeh nyarri seewo d doh see tali seewo maynaise ak seewo bota sol mbuba bu orance takeh haleh bi moso bu orance taka mbusorr bu blue i tax senj sey yoon bi ak karr kari mbam.

Auto bi daw ci tali, bu yépp ay nit, auto bu jew am karkar co kaw ak ay binda, binda chi kanam ak chi chàmoñ auto bi.

Fence si localu bu barri fence si lucalu bu orange, bu nglu, bu sokola, bu jaw, bu wey, bu bolo ak bu pink.

Jigeen ju tóóg ci tohgu bu ñuul sol róbbu bu xonxu ak dalla yu guddu ak sol lunet ci ñaari loxom yi tek ko sapu ko ci tohgu bi dèf makiyahu ak kawarr bu guddu.

Taxi bu jaw, bui tourneh ganaw, taxi bi bu jaw ahb way am aiiy binda binda chi ganaw taal, njaari lampue yii chi ginaw, haleh bu gigain bui dem ecole, bu sol uniforme ecole, tiyeh sac chi lokhom.

Palati alminium bu tege si karo am ay xos xos yu sew tege si marag bu xelmati cxocola.

Njehti haleh yu ndaw yui dem jaangue, def sac yu njull sehn ganaw, sol daalue yu njull ak kawass yu wekh, uniform bu purple, bu mauve, takue aiiy buum sehn baat yii.

Jigéen ju hèss ju tahaw, sol mbasin nu robb bu honku deff taaf ci ndejor re ron, tè porse, makiyè kanam bi gi, deff kawar bu guddu ak rug bi honkha ci gëmènam bi.

Gigain ju takhaw sol dagit bu wekh, tiyeh purse, defarr kawarr gui ahjj chi ganaw, sol chaine nii ohrre ak lammu ohrre, takhaw chi ganaw armore bu wekh, ak kaaroh, carpet bu njull ridoh bu wekh.

Butel li weer bu jus, bu jus, bu koktel, bu teege, mu ngi am ay kayiti marke marke. Kayiti marke bi, am anaanas, oras, ak pom. Ay binda binda yu weex degee ci suuf.

Jigeen gu taxaw oof dom si loxo cxamunam bi sol mbubu bu bulu ak ay marke marke yu weex sol jaaru noppa lato bopa bi latti yu sew.

Ñeekgu dèn jo kay ay ganaar, yu weeh. yi nènn ak senn nènn chu romba nènn yu weeh. Adama Barrow tahaw sol haftaan bu sokola ak benen gòor ci chàmoñ nyam bi.

Laamu lokhor bu gigain bu wohrre, am aiiy crystal lu ohrre yu ndaw wa ndaw yukor woorre, ak njaari bull yu ndaw chi chatt yii tehgeh cii kaw morsoh bu wekh.

Classi jangeh kai nyaw bu gigain nyarri gigain sey kanam nyungi tog machine ni nyaw mungfa tekeh bu nyuul ak moso pul nyaw nyenen nyusi tog sey ganaw tam nyungi tiyeh I machine d nyaw I moso ngi rot sey suuf.

Zimbu bu bari aiiy couleur, saaku bu wekh, bu ohrance, bu njull, deff aiiy pehrre chi bopu bii, sampal njaari ohhmam yii cii suff, tek lokhor ndeyjorr ram bii cii suff, ehkati lokhor chaamongh njam bii, ak lehket bu nekah chi kanamam, aiiy nitt tankoh wohrre tok chi kaw aiiy tohgu.

Paketu sugufu buy, buñ deff ĉi paket bu em, ĉi kanam mungi am kayit buñu tay, mu am ay binda binda yu weex, bu ñul, bu jaw, ak bu girin ak bu xonxu .

Restaurant palaci leeku kai bu am ay togu tabul togu yu nuul tabul bun morex ak ay morso yu xonxa am kodu fuseet ak paka nyu tegex wuralen si tabul bi am ay lampa.

Ñenenetu xali yu wachu school, nekk si yonu ñibi. Nnn nyine ben xali bu nekk ci ganaw ak ñett ci kanam def bot ay sen bos sak ci sen ganaw . Yonbi am suf ay guyu mango si sen deyjor guyu coco sen chamoy. Ay lampi pol ak ay pono moto nyungi sampu si sen deyjor si sen chamoy.

Keitu hebarr bui waneko Essa mbaye ak benen gorr ak nyeteh nyeti gorr sey kaw sey suuf Mungi am i bindi bindi ak sey kaw e nyuul ak blue

Jigeen ju xess bu sol mbazen bu ñuul dagit sipa bu feleyat ak mbubu bu loxo bu gudu def ay perr si cxati mbubu bi si kanam ak si ganaw sol karaw makiyewu taxaw.

President Adama Barrow, tahaw ci kaw moto. loho chàmoñ nyam bi ci kaw benen loho ndejorbi. Mungi sol mbahana bu doomutal, takk mass ci bakan bi.

Njaari daalah yu njull, bungh defarreh khereum, am aiiy weungh nju ohrre chi kawam, aandak tuti hell chii ron.

Ahb naatalu pehtan bii experience cii ron aiiy marrkeh marrkeh yu khehhhk, yu honhu, ak aiiy bindue yu wekh, tehgeh chi kaw, marrkeh marrkeh yu honhu yii.

Ñaari jaru nopuh yu gudda yu xelmeti xop am ay péér r jamaa yu sakan ci kawam ak buli oór yu ndaw wa ndaw yu ko wër.

Palatu benex wala panket tege si kaw palat bu weex ak yu cassi cassi weer bu juice bu am ice block si birr palati palati panket bi cass si juice bi tege si kaw benen palatu bu yatu bu wexx bu weer.

golo bu sol bujj si diganteh nyari gouyy sopeu lohe tankai la gal geeen bi ci gouyy bu neka ci chamonj jel kangam bi fetehlehko ci kanam

Jagal kati luwaa, wala pëliis yaa ngi rang yu goor. Ku nék sol sa yunifom, sol tuboy bu bulo, mbubu bu bulo, takkë belto bu weex tiye feetal, sol dallë bu ñuul, kawaas bu weex. Ñu ngi fa di joxee kanam, taxaw ak ay mbaxana yu ñuul.

Gorre bu takhaw bu sol njinii, bu jaangue beh jehal university, sol rohbue bu njull bui yaandak aiiy buum yu bleu chi kanam, teh def scarf bu jaw chi kawam ak mbahanah bu njull, tiyeh keit bu wekh.

I hettu turba Walla I panyeh nyung dugal nyung tek sey ball bu hunhu ball bu hunhu bu tegeh d sey palat bu weex ak hetu jango kai sey boram.

Laamu loxo bu jigéen bu orr cxat am cxat yu melni cxatu daag yun dugalante di dugalante bu neka mbuba bu neka fetoo cxamun ak ndeyejorr tegeh si kaw murso bu weex.

Keyti xibaar da standard bo am ay binda binda ak neetali naari goor benen goor bi si ganaw nak ngen ko ame Yaya Jammeh sol mbahana bu weex ki nex si kanam sol cod bu nuul ak sismi bu bulu si runam tek si tie bu bulu ak ay veerr.

Plasu jangeekai bu am goor ak ayy jigeen yu tog sol ay simis yu weex ak tubey bu nyool ku ci neh amnga tereh sa kanam taabul bi am ay compita ak togu yu xonxu gori jangaleh kai bu sol tubey kot bu nyool ak simis bu weex ci ron ak ay veer ci Botami

Toogu sal bu bulo ak bu hala ci suuf ak bu chi kaw halasachweer ak ay ngegenaay yu bulo yu tégé. Ci suuf am tapè bu bulo, tapè kawar bu bulo ak doomital.

Bosu bu honku mu ameh tereh jàngeekaay quran bu honku andak kuros bu honku.

Siwo ndox bu tegeh bu bula mugii ameh japoo kay weñ ci digibi mu ngi am palakeh bu ñuul teyeh ci karó naju ci maraj bu kèrem.

Góor bi dawal football, sol dall ak kawas bu ñuul. sol tubeye bu ñuul gaat bu ñuul, am ay binda, binda yu honku ak weeh. So mbuba bu honku.

Jigéen ju toog ci kaw basang ak haley bi ram ci kaw basang, haley ba ngi sol mbuba bu bulo. Caas bu weeh bu tégé ci kaw basang. Jigéen ba ngi sol malaan bull bulo takk malaani ni sarr bu bari kuloor, sol mbuba bu weeh takka musóor bu bulo té kudu

Ayy khaleh yu jigeen yu takhaw si étu jangehkay sol enufong ayy sipa yu weex ak simis bu weex sol dala bu weez sol dala bu nyool ak kawas yu weex boot ay sacc ci sen ganaw sol ay max.

Sugerru chou diwtirri kong, bu am aiiy kong ak aiiy legume, am batanseh, am kanjah, am supermeh, nju tohmbal kaaneh bu honhu ak bu jaw.

A lady that's inside a poultry farmhouse feeding the poultry. There's a lot of white chickens feeding from the lady who has a scarf, head tie and dress on.

Ap goor bu takhaw ci bureau bu estate play kai fotbaal, mu jel tangki ndeye jorr bi tek ko ci kaw football bi, sol dalla ak kawass bu bulo, tubeye bu bulo ak bu weex. Mboba bu bulo, weex am ay binda binda.

Aiiy haleh yu nekue chi plassu jangoh kaii, tok chi taabuli khanha ak tohgu, tek sehn sac chi taabul ak aiiy sehn tehreh, sol uniform yu bleu.

Mbahal gerteh, bun tek ci biir bool li hanha. bool bu ndaw bu ñuul la, am dewtir, am kaneh, chahatu, limom ak kanè kachaw lu ko wurr.

Joori ananas, yunye joor si suuf, yena yi fetteĥ kaw , yena yi feteĥ ci suf. Nyu tegalante ci seen kaw.

Naari daalu jangukai bu xale bu nuul yu tege si kaw palaa bu nuul si kanami daala begi ame ay naari loket si birr moni am mogi meli cxocola.

Njaari jaarou nopu yu am diamant yu honhu, ak aiiy pehrre yu ndaw wa ndaw yu kor wohrre chi digahnteh yii, chi kaw wangui am diamant yu melni, crystal yu melni horf.

Ah naatalu president yaya jammeh bui wohneh neh pur nitt yii votel kor, ak partem APRC mungy sol khaftan bu wekh ak mbahanahm.

Njaari daali gigain yu charakh yu wekh, yu ameh aiiy lohget yu ohrre chi kanam, ak aiiy binda binda yu njull, ak yu jaw, bungh tehgeh, bu njull.

Tool bu am guuy yi papakayawo, guuy yi mango, guuy yi koko, papakaya bu nekk di daw, mingi jur ay dom, ak si suuf fa ngi am ay bum, suuf se ngi waaw.

Juróom beni goori Christine njiiti Christine yu taxaw jel sen loxo yi jeet lan tex ko sen kanam sol ay roba yu weex ak yenen yu xala crax xelmite ak chocolat sol ay daala yu nuul.

Aiiy njaari gorre yu jangah beh jehal, university sol sehn gown yu njull yu am bleu, tek cii sehn mbahanah yu njull, tiyeh keit yu wekh, jeul sehn lokhor yii defkor cii sehn kanam.

Bunti keur bu cxocola bunti keur bu weng bu cxocola mogi karo lu ko wor si ndemam tam nyu karo si suuf basi diga bi ak painturr painturr bu xala cxaca cream si suuf tamit nyun ko karo.

Ab butugu jaayekaay lekk. Ay poti armanti mayonnaise, buteel li kanè pachal. Ci kaw wa ngi emeh ay box su yu honku, carton ataya.

Nyari jaaru nopa yu bull yu weex aye wess tegeh se kaw mursu bu weex chate jaaru nopa ye yu seew yu melne pursu.

Palaas su dèfarokaay yu lal. Lal bu weeh bi ameh ay bant yu sokola, banta hankha yu sokola bu yan daka ak taabl bu ameh ay drowa ak sèttu.

Gigain bui play football cii beureubu play yeh kaii football, sol kawass bu njull ak bu wekh ak aiiy daalah, sol short bu wekh, bu green ak koboh koboh bu green bu am aiiy binda binda yu njull, mu jel kanamam bi saandi kor cii sa chaamongh.

Jigeen ju dog kawarr ngi ba mu gatta, pentir ko pentir bu wèèx be pareh marké ko marké bu sikisak kól ko ci kaw sol ay jaru nopuh.

Goor ak jigéen goor begi tog jigeen begi tog jigeen bi tog si tanki cxamunam ndeyejorram bi nyugi sol gorr bagi sol xaftan bu green ak daala yu murkas yu weex jigeen begi sol robu bu green bu gudu sol ay lami orr cxaini orr.

Haley bu jigeen bu lettu ay terès yu dem chi ganaaw. Ci benen boor bi mu def chi yahe bant. Letta yu benen, benen bu ñuul sol jaaro nopp.

E Gigain nyu tahaw sey digi ndoh sey birr ndoh bi taka i malan yu seer kuneka sey sen kuneka sey sen ndey jorr taka malan sol mbuba bu nyuul kuchi topa taka malan la sol ak mbuba bu green i gorr yu nekeh sey gaal bi gaalu naapo kai jeng.

Bantu weungh bu takhaw, pur gaaseh kaiii, mu wehhru chi marajj bu creme, chhat bii neh chi suff, chi kaaroh bu wekh ak bleu.

Teré jangèè kai bu tegeh ci kaw tabull biir bu bula, ay bindi bindi yu wèèx ay marké yu xonxu ak green.

Palat bu wekh bu am nen buñ faray defko omlett, Nenbi daffa yellow am ayy legume ayy kaneh yu xonxu ci kawam ñunko lem.

Kartoni, kartoni garabi boht ak nopah, chi kanami karton bii mungy ameh aiiy binda binda yu bleu, njung chi markeh boht, karton bii bu wekh la ak bu green.

Pani cashew yu tégé. Cashew bu chèw, cashew bu green, cashew bu honku. Nu jal jorr yëp ci pan.